Abantwana besikolo abahlezi ngabangane abogwalo oluphansi okungenzakala ukuthi ngabe ECD, bahlezi ezihlalweni eziyimibala ekhomba amaclass abo , abantwana laba ababili baphethe esingakibiza sithi ngama blocks , ye abanengi bahlezi babukele , benza befundisana ngokudlala bendawonye

Imfundo yezikolo ezabancane eyeprimary. lqakathekile. Ukuthi bafunda bebona, bebala. Bayabala emdulwini. Babale imifanekiso, eyabe ifakwe ngumbalisi, ukuze bazwisise izinto masinyane. Besasebancane, ukuthi lokhu kuyini. Bakufunde bekubona, Kanti ke, futhi njalo, bayafisa lokuthi babone lembala yezinto, esithi ngamacolours, bona abeprimary school.

Abantwana àbemfundo ephansi, basebenza ngokuthi baphiwe babone izinto ukusebenza kwazo. Okufana lokuthi nxa befunda ngesikhathi, batshengiswe imfanekiso yalo iwatshi, inkomba langa. Kanti ke nxa besebenza ngokubona ukuthi imidwebo ingasebenza ngayiphi indlela. Kumele babelazo impahla okusebenzisa ukudweba leyo midwebo. Ukuze kusebenzeke kukhanye ukuthi kuyini abakwenzayo.

abantwana abancane abemfundo ephansi kumele babelazo indawo zokudlalela babelazo futhi impahla zokusebenzisa ma besesikolo kumele ukuthi okufana lezihlalo okufana lama plain books ingwalo zabo kumele kubekhona konke lokhu fuhi njalo lendlu abafundela kuyo kumele ibe ngeyabantwana abalingeneyo abancinyane bonalabo ukuze bengafundi nzima futhi njalo bengabi lokwesaba ukufunda endaweni yabo

Ukuze abantu babe lokuhlanzeka kumele bafunde. Kufundwa ngezigaba ezitshiyeneyo. Kuqala ukufundwa emfundweni ephansi khonale e creche kumbe kulabo esithi ngama ecd. Bafundiswe abantwana bafunda bebona betshengiswa lemifanekiso kudwetshwa ukuze babambe izinto masinyane. Lezizikolo ziqakathekile yikho lapho okuqala khona ukuvulwa amehlo omntwana kumbe umuntu ukuze abone abekwazi ukubala.

Imisebenzi yezandla iqakathekile abantu bayenelisa ukuthi bazithuthukise ngokulungisa okulungiswa ngezandla okufana lokuthunga izicathulo. Njalo futhi uhulumende ngezigaba ezinengi sebabeka indawo zokufundela lapho abantu abangahlangana ndawonye befunde bekilasini befundela imisebenzi yezandla efana lokuthunga izicathulo. Kanti ke izicathulo..

Abantwana besikolo kumbe emakholeji bayafundiswa imisebenzi ehlukeneyo imisebenzi leyi ilakho ukuthu ibaphathise empilweni yabo kwelakusasa bengafundiswa imisebenzi yezandla, imisebenzi efana lokuthunga babekwazi ukuba bethunge impahla zabo bathunge ama unifomu bathunge lokhu lalokhuyana futhi bafundiswe ukuthi lapha abasebenza khona basebenze kuhlambulukile kungela incekeza.

Ezikolo zemfundo ephezulu kuyadliwa ndawonye abantu bethakazelela impumelelo ethile. Kungenzeka ukuthi kubeluhlelo kwesinye isikhathi lokudla lona ngokwalo, ikakhulu nxa kuyisikhathi sendlala. Ezikolo, zikhona inhlanganiso ezisizayo. Kuphekwe kudliwe ndawonye. Kanti njalo futhi ukudla ndawonye kutshengisa ubuntu.

Ezikolo zemfundo ephezulu, eze secondary school. Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yokusebenza ndawonye. Abangakwenza befake imbono yabo ndawonye. Okunye abangakwenza kuyafana lokuthi bangahlala phansi, badwebe izwekazi laseAfrika bendawonye. Balicombe bacombe, bakhethe indawo. Kungabanjalo, bonke bakhethe ukusekela. Kuyabafundisa ukuhlala besekela ngayo empilweni.

Izikolo yindawo ehlanzekileyo kakhulu efundisa abantu ngezempilakahle ukuthi kumele behlale bephethe indawo yabo ingela ngcekeza ukuze kungabi lemikhuhlane kanti ke khona futhi ezikolweni lapho bayahlanyela kube luhlaza kubekhona ukuthi bathole umoya oqondileyo ovela ezihlahleni kanti ke futhi izihlahla ezisezikolweni zinike futhi impilakahle ngemithi.

okuqakathekileyo yikuthi abantu bayethola ulwazi lemfundiso epheleleyo ngemikhuhlane langendlela zokwelapha leyo mikhuhlane lemithi efanele ukuthi isetshenziswa ekwelapheni leyomkhuhlane konke lokhu abantu bangakuthola nxa bengaya emfundweni ephezulu baqeqetshe bafundiswe ukuze babekwazi ukusebenzisa imithi lakho konke

Indawo le itshengisa ungwaqo omuhle owethara, kanti ke kulezihlahla ezinkulu. E kube lezakhiwo ezinkulu ezilophahla olubomvu indawo le ingabayiskolo eskhulu semfundo yaphezulu iyunivesithi kanti ke futhi njalo le indawo ibonakala ilotshani obuhle lamaluba amahle agundwe kakuhle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole imfundo ezikolo ezibalulekile ezikolo eziphezulu bafundele imisebenzi yezandla efana lokukanika izimota kumbe ukulungisa imitshina bemelise ukuyenza le imisebenzi ukuze besize umphakathi kuyasiza kakhulu ukuthi labo bantu bebe ngabantu abaqeqetshileyo phezulu bethole imisebenzi efaneleyo

Kuqakathekile ukuthi ezemfundo zingapheleli emfundweni ephansi kumbe ephakathi kodwa kumele kuhanjwe sibili phezulu kuze kuyefikwa ema yunivesithi. Yikho lapho okuzaqeqetshwa khona abantu abafana labongikazi, abafana lamadokotela, lazo zonke ezinye izifundi ezingancedisa kwezempilakahle. Kuqakathekile ukuthi lezo zindawo okufundelwa kizo zibe zindawo futhi ezihlanzekileyo ukuze labo bantu baqhubekisele phambili ulwazi lokuhlanzeka.